Bibindu bye giminyongo tsi'muga tsi'ndebe tsi'saapa, bitengi.

Ingokho itwaya ipusi, bunyaasi, lulwanyi ishombekhe shimiliyu I gate imbofu imbesemu kamatoore khaayu khe umulindi

Bunyaasi bukali bubisi, liloba, litumbi , imbitsi

Inzuhi ili khu shimuli ili khukhwamisakho byekhulya anze wafelile

Umwana wasutile tsi nyenyi khumurwe asutile sukuma umwana ukundi walolele shatayi

Buno busigili ela bali khutekha buli khutebwelakho bilyo. Bulikho buli i'sigili ilikho shifuluya, khungaki khwayo khwabakho bisaala oba kumukango. Babimbilekho ela kamanda kali khutekha bilyo khumulilo kwe kamaanda musigili mukari ela ili libonekhana nga lifumbilo lisi batekhelamu bilyo bulaayi. Bifuluya bisili bimwaanga bulaayi bulaayi eh ela bali khutekha bilyo.

Kamaleesi oba sanitiser uyeta khukhwira buwuukha bamurere khumeza...

Ano kametsi nga muilimo shisolo imbaata ni mumetsimu mulimo bisaala mulimo bisaala mwabamo ni bunyaasi ela shisoloshi imbaata ili khu khubanga itsendela mumitsi oba ili khuba nga ikesinga ifune bunyifu bulaayi, kametsi Kali kamakali kali kamakali bulayi ela inyanza indayi ilimo imbaata ni bunyaasi ni bi ni shisaala

Chimisaala kye kamasasa chimikaali kili atwela kya green

Kamato kamakali kakholebwa mumbawo, lukingi lubofu, bibyombekhe, lukewa likulu

I'nzukhi, bimuli bimiliyu, i'nzukhi ili khutsa khu bimuli bimuli bimiliyu.

Umukyelema ali' khukhalanga mandasi bilyo bitekhe mushifuluya, kamatore kamabisi asi tsisefuluya, lukalaya, imbafu, basani babili mutwela wafukhamile, kamaleya, bunyasi, kamatore

bibyo mbehe, bunyaasi, ligulu, lukyingi

Sishombekhe similiyu she golofa shiwanga lulwanyi lumiliyu lulikho lumako lwe bibya ligulu bimuli

Kametsi, bibyombekhe bye babyombekhela tsimbawo, khakyingi, bisaala, bunyaasi, kametsi, ilyaato

Mushisala, chameleon wayusile tsi'colour, mulimo green, imbesemu,

Lukongo lukali lulikho bisaala, bibyombehe, kamaato, lukewa, ligulu

Gumukhono gwo umundu gwahambile bu popcorn handulo haliwo umwana hanze wamaliyile.

Bisoolo, bunyaasi bukali, kumumu, kimisaala kyayoma, tsinzika tsindeyi

Baabana beshikhaana ni besoreri, basaangafu, bunyaasi, lukewa, kumumu.

Babaana, kametsi, inayikonto, bunyaasi, bali khusaaba, uwe syikhaana ni uwe syisoreli be khwisomelo, bakwarire uniform.

Bunyaasi, kimisaala, babandu bataru, mulimu umuzungu, bazungu babili, uwe syisaani ni uwe syikhaasi.

Babaandu, uwe syikelema, uwesyikhana, umwana we soreri, ni babaandu bakali bali khu nyanza ni kamaato, tsinzu tsingore ndwela iye kamabati batsobekhela liloba, ikyindi barambisa bunyasi...

Babana bataru ni kumupila kwabwe, inzu indayi iye kamabaati

Lugudo lwa'tamaka ipikipiki umusani ali khukyifuga bisaala kyindulo, ligulu antse ali khumaliya

Bunyaasi, kyimisaala, kyimyomu ni kyimibisi kyimikali kyili mulukongo

Lukudo, umusaani ni'gaari wasutile kamatoore, ibyombehe bimiliyu ni kamabati kamabesemu ni kamawanga, tsimotooha, babandu,

Bakyelema basutile khumurwe tsikhu bali khukhakudo khafiti bunyaasi tsindulo tse lukudo bisaala ligulu kumumu mufiti

Umusaani ali ukhupa kamatafari ali ni khakhandu khakhola kamatafari, kamatafari kamakali andulo, litosi, liloba, imbako, shidomola,..

Babandu bekhaale atwela babotokhelele imeza mulimo bakyelema beshikhana mwabamo basani ni basoleli isimu bitabo i'laptop bazungu

Tsimbayilo, tsingoma tsisesaba kubofu, tsifitikho, tsindebe.

shisolo shiliho kamafumbo kamamali, binyaasi bifiti, lukewa

Bunyaasi bukali, lukewa, luguddo balwilula ni'chorus sishombekhe she'kamabaati kakora shangelekha bisaala, ligulu kamafumbi kaalikho mafwiti

Binywinywi bibili shamurwe bibe biwanga shamwalo bimali byemile khu bisaala khu bi sokya bigulu

Bibyombehe bimiliyu byokesa bifanihana kumuzigiti, tsinzu tsindulo tsimiliyu, bisala bimiliyu.

Babana bali khuruka ibindu bali bakwarire tsi uniform bekhale atwela

Isolo ni khakhana akhayo bili mukewa, busaala, bunyaasi bukaali.

Kametsi kamakali, kiminywiinywi kibili kiminwa kumunwa kumuleeyi, likoosi liwanga, kamafumbo kamawanga ni kamamali.

Umusoreri wahambile i'ngeeni, i i'nyanza, kumurobo, ligulu, kamafumbo, kamafumbi.

Umusani ali ni e cassette ne tsi'headset ishombekhe sileyi similiyu.

Babandu tsingokho tsingali, bibyombekhe, ligulu